yaaaaay hyffj ĺķǰǰjjjjjnbh. Yggggffuhgffggjj hhhhvbhjjuyy hyhgjuuuhjj jjjbvuhhh.

Aiiy njehti buteli armanti mayonaise yu tehgeh, njarr yu ndaw ak benah bu digah bu wehrre bu nekue chi digi bii, kassi juice bu tehgeh sa ndeyjorr, plati salad bu wekh bu tehgeh chi kanami butehli maynaise yii.

Gorre play kati football bu takhaw, dugal bal bii, sol kawass yu wekh ak daalah yu bleu, sol tubeiyy bu gatah bu bleu, mu am binda binda yu honhu, sol mbuba bu honhu mu am binda binda yu wekh, ak aiiy marrkeh marrkeh, takhaw chi estade, am njahh bu green chi ganaw, am aiiy chaise, aiiy tohgu yu wekh.

Waangh bu cii chaamongh am taabul bu njull ak njehti tohgu yu chocolat, naju cii marajj bu wekh, cii sa ndeyjorr am fridge, ndokhii tangaleh, machine nii tangaleh kaii ndokh ak tangaleh kaii leka bu njull, machine nii foteh kaii bu wekh cii ron.

Settu bu onghah bu tekgeh ci marrach be ham telebu null togubu null ak dew yaram bu sokolah.

Nyari loho gigain nyung fudan sey ndey jorr bi nyungko decorate fudan bu nyuul pam fess sey digi lohobi bichi barami sey kaw sey loho chamunj bi sey bena borr bi lenj decoreh ak sey barami sey kaw decoreh decoreh bu nyuul.

Jigeen bu takhaw si salon ,sol dagit sipa ,ak mbuba bu jaw mu tae poss ,def mass makiyeh ,di khol sa ndayejorr .

Aiiy jeuni kobo yungh waasagut, yu sakan yungh taasareh cii kaw karton.

Ak cabinetu bu am lal ak mbaja bu weih nyarri ngegehnai bu tegu ak domi tubab bu foyeh kai ak tabul ak togu bu weih I hopp.

Rajo dèglu Kai musik bu ñuul bu ameh ay button, button bu mak si diga ak ñetti button ci camooy, ak ñetti button ci ndayjoor bi, ñaari button yu doomi tahal ci kaw.

Goor bu takhaw ci Jango Kai di jangeleh sol tubey bu nyool ak simis bu bulo ak weex sol ay veer xaley tog di jang sol unifo bu weex ak bu bulo tog ci togu togu ak ay taabul bindeh kai ci ganaw bu nyool

Njaari jaarou nopu yu bin, bindoh ak aiiy crystal yu bari, am njaari bul chi digah bi, dii helmatek orrr, crystali ak aiiy crystal.

Oto bu garreh ci tali bu am suuf, oto bu domutal am binda, binda yu weeh, ñetti puno. Oto bu am ci gannawam mungi am binda, binda western union yun neh Kaye haalis.

Njaari jaarou nopu yu huurr, yu tehgeh chi kaw morsoh bu wekh, jaarou weungh yu dugalanteh.

Ñaari dalli gór yu bula ak wèèx yu tegeh ci kaw karton bu orans ci boram mugii ameh ci kaw. Karton ñgi orans bu tèg gu ci kaw karó bu sokola.

Paket tu soseg bu tehgeh, soseg bi kom yi bant, tehgeh ci kaw palaat bu weeh.

Jigenn juu waneh ganaww amm tojj, bopaa bii nyungko letaa, nopabeh ngii amm, nyatii jaroo orr mungii sol mbuba bu sonn.

I haleh ak nyena mak bu tog c gal bu yahu sey kanami geeg bi haleh yangi sol I sippa tahaw gorr beh ngi tog sey diga bi.

Platu jeun bungh fry bahm hala brown ak njeehbeh, ak borli sauce cii diwtirr, chi kaw sauce cii diwtirr bi buchi tombal chi kaani bu honhu, tek chi kaw plat bu wekh bu wehrre.

marseh tek peseh kai ak ay jakhatu yu yu bari laal ci kaw sako di jaay ci kaw paan bi am ay tamateh salad tegeh ci kuber alminyon tegeh ci kaw paan bu nyool jigeen bu tog tak Malan sol mbuba bu sokola ak Malan jahas palati kaneh ci kaw palati alminyon ak pan bu nyool

Auto bu xonxu bu taxaw am ay tanka yu nuul palanterr yu nuul si ganaw nuul am ay binda binda ak ay lampa yu taal.

Monitorr li loho, bu wurr tehgeh ci kaw morso bu weeh. Ci biir montorr bi am ñaari banta yu sew, yu wurr ak ay binda, binda yu wurr.

Gigain bu Hess bu sol robu bu sokola tek bena tek loho Ndey jorr basah bat bi loho chamunj ba sah birr wu makeyewu tahaw sey marag bu weih.

Keyti tass kaati xibaar bi ame ay binda binda am Adam Barrow Yaya Jammeh am binda binda yu xonxu.

Jigéen bu tahaw, jàng ba jeh hal, sol coat bu honku ak bu ñuul, tek ci kala bu weeh sol mbahana bu ñuul tehwante loho am yi.

Batuwarri jayekai harr I harra ngi tahaw i harra ngi tahaw ngoon sey birr i pono nyarri gorr yu tog nyarri gorr yu tahaw nyarri gorr kenen koku tahaw ngi sol mbuba bu sokola nyarri pa yu tog sol mbuba bu blue ak bu nyuul.

Njehti autor yu mak yu daw chi talibi, bu neh chi kanam mungy yehndu aiiy saaku yu wekh yu bari, ak nitt bu takhaw chi kanam, gorre bu takhaw cii kanam sol mbuba bu njull, bu chii topah mungy yendu aiiy bantue, bu chi mujeh mungy yohrr bu wekh la nju couberreh kor buwehh.

Bool lu asset bu weeh, bu ameh naari jap pukaay ci ndejor bi, ci chàmoñ bi yandd kuberr. Ci kaw tégé ci suuf. Ci ganaawam bi maraj bi sokola.

Naari goor yu taxaw ko neka si cxamun Adama Barrow nugi tiyex tere janga ku dem janga ba jexaal nyugi sol ay kol yu bulu am jaw ak naari mbahana yu nuul.

Tali bu wait bu am I Kerr bena nitta ngi doh sey sa chamunj i lampi poll suuf am i Kerr yu bari sey kaw tali bi.

Butèèl li diw yaram bu wèèx am ay bindi bindi yu wèèx ak bula, orans am kupeer bu bula tegeh ci kaw tóógu bu ñuul.

Naari tanku jigeen yun fudan weey ya nyu painturr ko yu weex nyu fudan si digi tanka bi naari digi tankai si suuf ak busi barami si kaw.

Jegain ju tahaw sega bopam be bopam be nugku leta cornrol yu nuul ak mess bu nuul bu goudu muge sol jaaru nopa bu seew.

Nyeeti goor yu tog sol ay xaftan ku neka sa chamunj mongi sol xaftan bu purple sol daala bu weex ku neka si diga mongi sol xaftan bu nuul ku neka si ndeyejorr mongi sol xaftan bu jaw sol daal yu nuul.

Ñetti ananas yu tegeh ci kaw ay bant, ñaari ananas ya ngi dendó benna ba ngi xawa sori.

Tooli papakaya, nyambi ak mango yu weex kooi papakaya bagi am ay dom bod ay dom si suuf bagi woow.

Pakatu garamu parastamol purr yaram buyi metti. Bu am ayy binda binda yu bulo, ak nitt buyi waneh lokho, tanki ohm yekk metti, am ayy binda binda yu bulo, cartong yu wekh.

Push push bu bleu, am tankah bu cii kanam bu njull ak bleu, tehgeh chi kaw karoh, chi ganaw mungy am aiiy morsoh bu wekh.

Gorr ak jigenn bu tahaw. Jigen bangi sol garanmbuba bu nyul. Taka ai musorr, goor bangi sol khaftan bu nuul, sol dala bu weex.

Ñaari jaru nopuh yu teyeh ci kaw morso bu wèèx. Ci biir jaru bi mugii am ay bindé bindé ak ay Kristal.

Mbam bu taxaw si taali si ganaw mbam bi mogi am ay hoop yu weex ay block ak suuf.

Njaaru charakhu gigain yu oranhce, ak chocolat, am aiiy binda binda tehgeh chi marajj bu bleu, chi suff, cii suffi wii tehgeh chi kaw taabul bu njull, wehru chi kaw maalan, marajj bu bleu.

Ñaari furse lèku kay bu neh ci sa camooy bu ray, bu neh ci sa ndayjoor bu ndaw tegeh ci suuf ci karó.

Kaity hebarr bu am ai binda binda. Sikanam Adama Barrow sol kaftan bu bulo ak mahana bu bolo muneka si kaw am meh binda bimda yu honhu si kaw am nyarr ri police.

Ku gorre essa mbaye fall sol coss, dugalanteh lehmanteh lokhor yii, ak nek teh sol coss gu njull, bu wekh, takhaw chi ganaw marajj bu dorm taal, sol necktie, chemise bu wekh chi ron.

Aye goor yu tahaw sol ilifom bu weeh, aye diri kati talli, kena goor bangee diri pax bi, tiyee mason, ci loxom, yanen goor yangi taxaw, ñaar ñu neka cha nday joor, ñungi tiyee telephone, solu maksu bu weex ak mbaxana bu ñuul.

Poti dewi yaram bu amm binda binda bu blue ak bu weh. Dewi yaram b mungi tuda e45. Tegeh c kaw loho

Jigeen bu njol bu taxaw sol róbbu bu bula am ay picax picax ci kanam ak loxo bu séw. Jél loxo ndaijoram bi tegeh ci Digi jél loxo camooy bi teyeh sag bu oór ak bu wèèx. Loxo camooy bi tam lam.

Yaya Jammeh sol haftaan bu weeh, tekk chi kaala bu weeh, mbahana bu weeh tahaw ci kaw ay micoro yu buorri ci gannawam ay nit yu toog.

Armorre rii khanha bu chocolat bu amul buntu, chi kaw morsoh bu wekh haangui tehgeh, cii chaamongh ameh njehti dugalor kaii cii kaw, mungy ameh morsoh bu wekh.